Arakka naa'antto xekka luxetta keettay keehippe lo'ees. ayssi giikko luxxetta keettay daroban laamiis, daroban asa kessiis qassikka daro eraa demisssida luxxetta keettatuppe issuwa. ta de'uwan dogettennabaa ubaa oottida luxxetta keetta.